ya ŋɔ nyɛla din wuhiri me' viɛla ka lahi wuhiri ni kom n-doya ŋɔ kom maa biriji be di zuɣu tihi gili ya shɛli din miri kom ŋɔ ka tihi ŋɔ nyɛ ti' waɣila pam

Bonku ka paɣa ŋɔ ni mondi ŋɔ ka bihi ata ʒi o nu'zaa polo bihi ayi n yi polo yino yeegi o liiga ka paɣa yino be nyaanga.

Soli zuɣu ka ban boŋɔ be n chena ŋɔ bɛ chenimi ni bɛ naba ka gbibi bɛ niɛma din wuhi ni bɛ yirila tiŋsheli bini be ŋɔ n zori tiligira bini be luɣu sheli ŋɔ kuli niɛmi doya.

bipuɣinsi ka bɛ gbaai ŋɔ bɛ taɣiribami ŋɔ ka chɛri gamu shɛli din niŋ linjima nima pahi ban gbahiri ŋɔ zuɣu bia ŋun bi saɣi yuum ŋun bi paai yuum pinaanii m-pahi ŋɔ

Bɛ mɛrila yili bee bɛ mɛrimi niriba anahi m-bala bulooku ka bɛ mali mɛri li bulooku ʒɛhi yaɣiri bulooku la m-bala ka ye bɛ tuma nɛma ni simiti yino kpaari simiti ka ŋun be tooni ŋɔ na tamdi bulooku

Loori pini ka bɛ tiri ŋɔ VVC Mahindra motors m-bɔŋɔ paɣaba ni nachimba ni ninsarinsi n-laɣim ŋɔ ni bi’ yino ŋuna n-deeri pini ŋɔ o ba ka o ni deeri li n-tiri ŋɔ ka o ma gba gbibi o ba

Dabba ayi m-be palo ŋɔ ni ŋɔ bɛ warila waa bee bɛ niŋdila asafihili tuma ka niriba ʒi nyaaŋa n-yuuni ba bɛ ye Ɡhana ɡɔɣa m-be sunsuuni n-diɛmda

Ban boŋɔ yila bɛ ya n chena tiŋsheli ka bɛ na kpalim bini boli shelipolo kampu la ka sooja so ŋun be tooni ŋɔ diriba alizama polo niɛm ni n nyɛli ka di bi ŋmani ni tihi be nimaani.

aleepile karili m-bɔŋɔ di puuni ka salo ŋɔ yina shɛba nyɛla gbariti paɣa ŋuni be tooni ŋɔ nyɛla gbarigu ka dihiri dari dibaayi polinsi n-yuuni ba ka bɛ chani ŋɔ

jama duu n bɔŋɔ musulinim jama duu n bala daba ban gilindiliŋɔ kaɣaba n ʒɛya ka bɛ gilindilibɛ gilindimi hazi duu n bala bee bɛ kuli kaalimi paɣa mini dab ba zaa sa m bala

siyaasa jintɔriba duu m-bɔŋɔ ka jintɔriba niŋ gadama ka bɛ zaa sa ku tahirimi ka yihiri taba n-ginda ka bɛ kuli guurimi ka tahigu n kuli nyɛ li

salo ŋɔ kamina vuhibu bɛ chanimi yuuni lahiʒibisi binyahiri bɛ be palli zuɣu biriiji m-bala din be bɛ ni me nuhi ayi shɛli sunsuuni paɣaba mini dabba

ayirimo toriba m-bɔŋɔ ayirimo toriba ŋɔ nyɛla ban gbubi kaadinima bɛ nuu ni ka di yɛri yɛltɔɣa yɛltɔɣa ŋɔ shɛŋa n-nyɛ vihimiya kovidi 19 laɣidibo pumpɔŋɔ ka shɛŋa iilɛvi niriba ŋɔ niŋ nimmɔhiEdit

Niriba n-ʒiya ŋɔ bɛ ʒimi ka teei bɛ naba bɛ ʒia ŋɔ nyɛla namboʒia di ŋmanila bɛ gbahi ba mi ka bɛ ʒiya ŋɔ paɣiba mini dabba zaasa n-laɣim pol’ niɛŋ ni ka bɛ ʒiya maa

Bɛ yirina pileeni puuni na ŋɔ paɣisara ni bihi m-bɔŋɔ shɛba pun sheei na ka shɛba na be dundoli ni m-mɔra alepile ŋɔ nyɛla alepile piɛlli ka di gbunni ŋma zaɣ'ʒee.

kuɣisi din be duu puuni m-bɔŋɔ kpe nyɛla din deeri saamba ka bɛ niŋdi suhupiɛli pam ni bɛ kpe ʒia kpe nyɛla din niŋ kasi kuɣisi maa mirila teebuya ka bidira gili teebuya maa

Bia ŋɔ nyɛla ŋun ʒi alabusaa cheche n-tabi dukpulli shɛli din za nyaaŋa ŋɔ ka moshɛli din pun lo ka di miri li shɛba gba n-ʒi bɛ nɛma be tooni maa kariwana din maha m-be nyaaŋa ŋɔ.

bambɔŋɔ tumdila kɔntirata tuma bɛ yɛrigirila tandi sɔŋda jirambiisa zuɣu ni m-bala shɛba zaŋdila reeki bimbaritigu n-voori li ka shɛba mi zaŋ binshɛɣu din nyɛ paapu laasabu n-tɔhigi li

siyaasa yɛltɔɣa tiŋ duyanima m-bɔŋɔ bɛ nyɛla ban n-niŋ bɛ siyaasa ka wuhiri bɛ siyaasa yaɣili chuuta bɛ tamila loori kurili zuɣu amɔnkaa kurili n-yen m-bala